Ngweye onga onamufaalama longa owala nuudhiginini oshoka ombaanga yo FNB ohayi kupe ekwathelo onga omunangeshefa, talela po oshitayi shopopepi nangoye nenge wuya dhengele kongodhi yawo.

OFnb oyina ekwashilipaleko nenge tutye ekwashilipaleko lyefumbiko lyoshali nenge owa hala okulundulula oondjo dhoye talelepo ano ombaanga yoFnb yopopepi nangoye yo yekupe uuyelele wagwedhwapo.

Sindana ongodhi, uumbako wokomakutsi, okompiuta nenge embako lyokupopya pamwe nombaanga yoNedbank, nenge to vulu wo okuyi landa. Ngele ku na oshimaliwa oNedbank ota vulu oku ku kwathela. Talela po oshitayi shawo shopopepi nangoye.

Ngele owa mono aayenda yoshi endelela ndele kushi kutya otoya pelemo shike megumbo lyoye FNB okuna kwashilipaleko lyosheendelela naayenda oya kwatelwa otaya vulu okuya kwathela dhenga kongodhi yawo 061306081

Manga inoo hepitha oshimaliwa shoye, nenge inoo longitha oshimaliwa shoye miinima mbyoka yaa na oshilonga, dhiladhila. Ombaanga yoBank Windhoek oyi na uuyelele owundji wankene wu na okuhupitha oshimaliwa shoye. Talela po nduno oshitayi shawo shopopepi nangoye, ngoye wu mone uuyelele.

Manga inoo landa iyutha koompango dhoku landa dho pashinanena. Dhiladhila muule oowili omilongo mbali nane, kutya shoka wa hala oku landa owe shihala tuu shili. Nongele wa mono eyamukulo oto vulu oku hupitha molwa shoka ito longitha iimaliwa yoye miinima mbyoka inoo hala oku landa .

Momiti oha mu vulu okuhongwa iipundi, iitafula, oombete, omakende, omiyelo nayi kwawo oyindji. Iiti oya simana tashi ti nani omiti nadho odha simana unene.

Ooaaputeka dhonena odhina iilandithomwa oyindji. Omuna omiti dhomikolo , omiti dhokupanga iilalo , oopela dhombinzi yalonda , oopela dhomutse , oopela dhoku kwathela aantu yakothe osho wo omagadhi gokolela nga goshipa haga nyashula oshipa shomuntu .

Pungula oshimaliwa shoye nombaanga yo FNB Namibia, opo wushi ninge kutha ombinga methigathano lyoowili omilongo mbali nane. Kokutya, muule woowili omilongo mbali nane ito landa nande oshinima shoka inoo pumbwa.

Thaneka ethano lyoshinima sholwaala olumbulawu eto tumbula edhina lyo Standard Bank, opo wu vule oku isindanena kehe shoka. Standard Bank okuna ethigathano ndika li liko omasiku ngaka, talelapo oshitayi shawo kuuyelele wa gwedhwa po.

Thinda okanyothi, yimwe, ne, nola okanyothi ndatu, mbali, yimwe noka hash. Shika otashi ku pe epitikilo opo wu longithe omukalo gokumbaanga gwokongodhi gwo First National Bank.

Omaalaka ondunda nenge tu tye ehala moka hamu landithwa iipumbiwa yakehe esiku. Omaalaka oge li pamaludhi ga yooloka. Gamwe omanene gamwe omashona. Gamwe ohaga landitha owala iikulya go gamwe ohaga landitha owala iinima yokupangela.

Sindana okambo hoka kashangwa kuZamantungwa Khumalo, hoka takekulongo kutya nkene wuna okulanda egumbo lyoye lyotango. Ethigathano ndika olyili kombaanga yoBank Windhoek, ano yatalela po nena ngoye wumone uuyelele wankene wuna okusindana.